Ameveaɖewo si do awu blɔ ɖo gakuku ɣi wotɔɖe dziɖegbeŋuse tsi ɔmeve dome hele transfɔmaɖe gbɔ eyɛ aŋego aɖe hã le wómegbe

Ame ade aɖewo le exɔ ɖe si wotu atame hele edzidzi bena yewoagbee le nɔnɔme nyuietɔ me, ame ene woɖo ga kuku eye ame eve ya wome ɖo kuku o.

Ameha gbogbo aɖewo sɔ ɖe Moslemtɔwo ƒe gbedoxɔ ƒe ŋkume eye ŋutsu geɖewo hã ɖɔ kuku ɖe eta eŋu woame eve nɔ teƒea eye eŋuawo dometɔ ɖeka nye ambulaŋsi.

Ame aɖewo sɔ ɖe teƒe aɖe eye woƒe nunɔla kɔ mɔƒonu hele enu ƒomm ɖe eme seselelame tɔe. ame aɖe hã kpla asi eta eye ame aɖe hã si do awu yibɔ la el foto ɖem kple eƒe kaƒomɔ.

Wo ɖo kplɔdzisi aɖewo ɖe agbadɔ te eye kotoku aɖewo le agba mɔ ke le kplɔdzisia ƒe axadzia, aŋutsu aɖe le computer ɖe asi eye agba sike exɔa ŋuse tso ŋdɔ ƒe ʋuʋu me alo eɣe le afima ƒe dɔwɔn uwo.

Ame aɖe le gadzaxɔme eye wodo awu dzi kple anyi si ke nye aŋutiɖiɖi eye ame bubuwo hã do aŋutidɖiɖi le anyigba me eye wodo dzomafi ƒe amadede ɖe dzi hele anyigba kplɔm le esime kpovitɔ aɖewo tso eme va yi na.

Ŋunɔdrɔla le zi me esi me U.S.A aflaga le emegbe eye amewo nɔ anyi ɖe hatsotso etɔ̃ me. Nyɔnu aɖe yi ke le awu yibɔ me le ameha ɖeka ƒe ŋkume eye kpovitɔ ɖe hã tɔ ɖe nyɔnua megbe.

Yevu ŋutsu aɖe si ɖo kot blƒ ɖoge kpɔ aɖe kple ɖevi etɔ̃ wo le ekplɔ ae ŋu. nyɔnuvi eve siwo le ɖa ɖe megbe kple ŋutsuvi ɖeka eye kapa lo kɔpu pinki aɖe le kplɔa dzi eye watsi aɖewo hã le kplɔ dzi kple bubuawo.

Nyɔnu aɖe le ɖaseɖigbalɛ ɖe asi eye nyɔnu bubu yɔ ɖe eƒe axadzi ke ŋutsu aɖe hã le mɔƒonu ɖe asi eye tugbedzɛ aɖe le dekɔnu ɖem fia tɔ eƒe nɔnɔme me, eɖɔ nyɔnuwo ƒe fiakuku eye wodo awu si abɔ mele eŋuo. Awua ƒe amadede enye yibɔ.

Ŋutsu aɖewo sɔ ɖe masini aɖe ŋutsi eye wo dometɔ ɖeka yi ke do dzɔkplata yi ke ƒe kɔla nye eblɔ la le nane fiam ŋutsuwo dometɔ ɖeka yi ke nenɔ anyi ɖe anyigba yi ke ɖɔ gakuku ʋi

ɖevi andre aɖewo nɔ anyi ɖe kleti fɔ dzi le ekpɔ ɖe godó henɔ edzeɖom le woniɔwo dome enu kukukluaɖewo le.wógbɔ blibaa le anyigbã

Ame geɖewo le kpɔtɔt aɖe me si ke atsiwo hã le teƒea ke nenema ke ame geɖewo hã wokpla woƒe bagiwo eye wodze gbe heyina ɖe teƒe bubu aɖe.

afuku aɖe dzɔ le esime mototɔ aɖe lɔa nyɔnuvi aɖe le gasɔ dzi moto dola xɔabi ɖe klo eye nyɔŋuaɖe le avifam kɔ ɖevi la ɖe akɔ ŋutsuaɖe ya tɔɖe motoa gbɔ hele foto ɖem kple sukuvi nyɔnuvi eve wɔ hã wóle fotoɖem

Aƒetɔ aɖe si ke nɔ anyi ɖe tikla aɖe yi ke ne nu vevi wɔ amewo wotutu na hafi wozɔna la me eye ame ene woƒoxlae eye nyɔnu ɖeka kple ŋutsu ɖeka wolé pipe aɖewo ɖe asi pipe woame etɔ̃ hele nane fiame.

Ŋutsua ɖe le ale si wotsɔnaa eʋe alo ŋdɔkutsu ƒe ŋuŋu kɔ wɔna dziɖegbekaɖi alo dziɖegbeŋusẽ eye ɖeviwo ƒo xlãe le ekpɔm ale si wòle nua wɔmee.

Eŋu wome eve aɖewo kpɔ afɔku alo dze afɔku le mɔdodo aɖe dzi. Eŋuawo ƒe ŋkume gbã vevietɔ enye eŋu yi ƒe amadede nye dzomafi eye evelia ƒe amadede yenye dzɛ̃.

Ŋutsu aɖe kple nyɔnu eve wode seƒoƒo ƒe agble nyui aɖe. Seƒoƒowo wo tsi nyui eya ta wo le eme ɖem nyuie be woaga anyakpɔ ɖe edzi.

Ŋutsu aɖewo le lãmesefefe wɔƒe aɖe. Wodo awu ʋiwo kple atakpi yibɔ. Wo dometɔ ɖeka do afɔwui yi ke ƒe kɔla le aŋtsiɖiɖi.

Eŋu aɖe si ke agbadɔ le etame eye agbadɔ gakpowo le axa dzi kple ŋkume nɛ. Amehawo le eme ke ŋuakula kple ame ɖeka si ke ɖɔ gaŋkui wo le ŋgɔ e gbedadaƒo aɖe afi si atiglinyi wɔme eve wo le.

Dzidzɔ yɔ aƒenɔ aɖe kple ɖevi aɖewo, le esime wole seƒoƒo dom ɖe woƒe gaɖinwo me.

Xɔtula aɖewo tsɔ ekpe si ke wokɔ anyi kɔ mẽe la kɔ le gli ɖom. Xɔtula woametɔ̃. Wo katã wodo awu blɔwo eye woɖɔ gakuku aŋtsiɖiɖi woameve kple dzĩ.

Aƒenɔ aɖe nɔ anyi ɖe dziƒoxɔ aɖe me eye wo le asi tem ɖe laptop dzi eye amea do awu yibɔ edzi kple anyi eye wonɔ anyi ɖe zikpui dzi hafi le nua wɔm.

Aƒenɔ aɖe le dzodoƒe le nudonui aɖewo tɔm le kubɔtudzo dzi. Nudonui siwo wòtɔ aɖewo dometɔ ekɔe ɖe agba me heda ɖe aŋe aŋetsɛsi ʋi aɖe dzi. Kusi aɖe hã le egbɔ eye ami vi aɖe le nugo me hã le egbɔ.

Nyɔnu etɔ̃ aɖewo tɔ ɖe asi si woɖo hemae ɖe akpa eve yea nye míaƒe aŋtsiwo, akɔɖuwo, atɔtɔ kple bubuawo eye akpa velia nye míaƒe vegitabesiwo. Wotsɔ akpanyakotokuwo tsɔ vegitabesiawo ƒe ŋku me.

Tugbedze eve kple ɖevi etɔ̃ rewo tsi atsitre ɖe emɔ hgã eve dome eye woa atso mɔ ye wole lalam be motokula are si kɔ agba ɖe ŋgɔ natɔ hafi woatso emɔa me.

Ɖzɔgbevɔɛ aɖe dzɔ le esime eyame katã yɔ kple dzidzɔ kɔlikɔlikɔli le esime ke exɔ aɖewo sike wokɔ ati kɔ gbae la wo katã wo kaka.

Le exɔ sia me la, ɖeviwo wodo awu vovovowo. Ame aɖewo le ŋgɔ kpɔm eye ame aɖewo le fefefem. Ame aɖewo ya wotrɔ megbe. Ke ɖevi ɖeka hã wodo asi ɖe dzi. Yevuvi ɖeka hã e wobe dome eye ŋutsuvi ɖeka hã le mɔnu ɖa.

Le teƒe aɖe si ke amewo le fi kɔkɔ wu anyigba la. Nyɔnu aɖe si do awu legbe eye wodo atalegbe yibɔ le ɖevi aɖe megbe si me ke ɖevia do singliti ʋi eye ɖevi bubu do awu yibɔ nɔ anyi ɖe anyigba kea me bubuwo le woƒe ŋkume eye ŋutsu aɖe si do awu yibɔ la blata la tso gblego aɖe do ɖe ɖeviawo gbɔ.

Nyɔnuvi aɖe le dzodoƒe le esime wo le enu nono aɖe ɖe asi le kapu me eye alɔ evelia me hã nane le eyama si. Dzodeƒea wokɔ gatsiwo ku gli kple kapuwo eye dzodonuwo kple nu si wokɔ ɖoa tsi dzui hã le afi ma.

Amehawo wolɔ ablɔ eye wodo awu yibɔwo kple awu dzɛ̃. Ame aɖewo ɖɔ kuku dzɛ̃wo eye ame aɖewo hã ɖɔ kuku yibɔwo elé nu ŋlɔ ɖe kaklatiwo dzi be woaku nugɔme tso COVID ɔ̃ɛɣ ƒe adzɔgawo ŋuti kple miaƒe adzɔga yiwo woxɔna ɖe miaƒe fonuwo dzi la ta.

Le US dukɔa ɖe me le esime ŋɔnudrɔla nye nyɔnu, le emegbe lae nye US tɔwo ƒe aflaga, nyanuɖela tsɔ Biblia hekɔna aƒetɔa ɖe yi ke nele akavia me be wòakɔ bɔ dzi eye wòatee.

Ame eneaɖewó le ekɔɖim le eshime ŋutsuvi si dó awuyi kple atakpi yibɔaɖe le esɔ ƒe ka si le eŋu la le anyigbã, nyɔnuvi aɖe hã dó awu blɔ hã le esɔa ƒe megbe le anyigba ke ame eve kpɔtoea siwó nye nyɔnuwoa wóle esɔadzi le atsaƒu aɖe tó

Nyɔnu sia le avɔkpoavɔkpowo dome eye wo le enu kom hele mobal foni ɖe eƒe emaisi. Edo aprɔn alo awu si wdona ɖe awu dzi hafi nɔ nudzraƒe la ɖe awu dzi.

Nyɔnuvi ene aɖewo woɖu mɔlu le gagbe aɖe me. Nyɔnuvi wo dometɔ etɔ̃ woƒo ɖa ke wo dometɔ kpɔtɔe bla eta eye wodo awu ŋlaya aɖe eye wo katã wo le nu kom.

Ɖeviwo kpɔ dzidzɔ esime wokpɔ yevu nyɔnua ɖe si ke do awu ʋi eye wòɖo gaŋkui yibɔ la. Woƒu du yi dave kplee kple dzidzɔ. Ɖeviwo dometɔ ɖeka wɔ eƒa si kɔ ɖo glã te abe gbe dom wòle la ene.

Ame ene aɖewo le nuɖukplɔ aɖe ŋutsi. Ŋutsu ɖeka, nyɔnu ɖeka kple evi wɔme eve ke ɖeviawo dometɔ ɖeka le nuɖuɖu dom na ŋutsua si ke ɖɔ gaŋkui.

Aƒenɔ aɖe nɔ anyi eye wodo awu legbe aɖe. Abɔwo hedzidzi ne awua gake eɖe eƒe afɔ ɖeka ɖa le awu me eye afɔ ya le dedzem. Teƒe si wo le la, aŋtsi, atɔtɔ, mago, tomatosi kple nu bubuawo le emegbe.